Kanboŋ paɣaba nyɛla ban wori waa bi nyɛla ban di nachiinsi pam bi nachin tiɛri ŋɔ shɛŋa n nyɛ salin nyingokoriti ka naan yi chɛ salin bansi bi nyɛla bin piri namdi sabila ka dabba gba ʒi niɛma bɛ bi nyaanga

Paɣaba n yi kuligi kuna bi zaa nyɛla ban ʒi taha bi zaa lahi so chinchina so liiga nyɛ zaɣ sabinli ka so dini nyɛ zaɣ vakaɣali tihi biɛni tihi maa shɛli vari nyɛla din suugi ka chɛli ka shɛli mii gba ku mali vari viɛnyɛlinga